Qonni adeemsa ittiin sanyii facaasanii bu'aa yookiin firii sanyii sana irraa argatan gara gabaatti dhiyeessuun maallaqa irraa argatanii dha yookiin immoo nyaataaf ittiin oolfachuuf kan danda'an yoo ta'u innis madda galii namaa yookiin madda nyaataa namaa ta'uu waan danda'uuf hedduu kan nama gargaaruu fi namatti toluu dha.

Faayyaan meeshaalee mimmiidhagoo, babbareedoo halluu garaa garaa kan qaban wixinee garaa garaatiin kan hojjetaman, kan nafa ofiirratti godhatanii ittiin bareeduu danda'an yokin immoo mana ofii yokin bakka hojii ofiirratti fayyadamuu kan danda'aniidha.

Hawaasni walitti dhufeenya maatiiwwan garaa garaa bakka tokkotti jiraatan yommuu ta'u, maatiin immoo walitti dhufeenya namoota dhiigaan wal fakkaatan, mana tokko keessatti wajjin jiraatanidha. Kunis jaalalaa fi hariiroo akkasumas hawaasummaa kan ibsu waan ta'eef, hedduu waanta nama hawwatuu fi namatti toludha.

Oduun kan taatee biyya biraatti yookiin bakka biraatti yookiin naannoo keessa jiraatanitti ta'e bifa odeeffannoo kennuu danda'uun namatti himan yemmuu ta'u, innis odeeffannoo gaggaarii irraa argachuu waan danda'aniif baayyee kan namatti toludha.

Faayaan waantota yookiin Meeshaalee wixinee babbareedoo, wixinee qalbii namaa, ija namaa harkisuu danda'aniin kan hojjetamu yoo ta'u, dhaqna ofii irratti yookiin mana jireenyaa ofii keessatti yookiin bakka hojii ofiitti miidhagsuuf, bareechuudhaaf itti gargaaramanidha.

Meeshaaleen Barreeffamaa meeshaalee hojii gara garaatiif barreeffama yeroo barbaadnu ittiin barreessuu dandeenyu yommuu ta'u; isaanis kanneen akka Kompiyuutaraa ittiin barreessuudhaaf baay'ee mijataa, ittiin barreessuudhaaf kan nama hin rakkisne, yookiin yeroo gabaabaa keessatti wanta dheeraa ittiin barreessuu dandeenyu dha.

Meeshaaleen adda addaa gosoota meeshaalee kan bakka adda addaatti wantoota garaa garaaf itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf: meeshaalee barreeffamaa, meeshaalee geejibaa, meeshaalee qonnaa fi kanneen biroodha.

Siyaasni adeemsa yookiin imaammata biyyi tokko ittiin buluu dandeessu yoo ta'u, kunis hayyootaan kan bu'uureffamu yookiin kan raagamu, kan itti dhimma ba'amu waan ta'eef akkasumas immoo bu'aan isaa gaddisiisaa yookiin immoo rakkoodhaaf balaadhaaf nama saaxiluu wanta danda'uudhaa fi wanta baay'ee namatti hin tollee dha.

Daldalli adeemsa dinagdee kan namni tokko bu'aa tokko gabaaf dhiyeessee galii irraa argachuu danda'u yommuu ta'u, gabaan immoo walitti qabama daldaltootaa fi wantoota daldalamanii yookiin gurguramaniidha.

Oomishaaleen suupermaarkeetii oomishaalee waantonni gosa garaagaraa gabaatti bakka tokkotti walitti qabamanii gurguraman yemmuu ta'u, namni tokko haala salphaa ta'een waanta barbaade Iddoo tokkotti argachuu waan danda'uuf hedduu kan nama harkisan, baayyees kan namatti tolanidha.

Oomishaaleen suuparmaarketii oomishaalee wantoonni gabaa guddaatti, wantoonni karaa garaa garaa gabaa guddaatti walitti qabamanii bakka tokkotti argaman waan ta'eef, namni tokko waanta fedhasaatii deemee bakka tokkotti argatee bitachuu waan danda'uuf, hedduu kan nama hawwataniif namatti tolanidha.

Bu'uuraaleen misoomaa bu'uuraalee misoomni garaa garaa kanneen akka bishaanii, daandii, humna elektirikii itti bu'uureffaman waan ta'aniif hawaasa tokkoof madda gammachuusaanii, hedduu kan namatti tolan, hedduu kan nama harkisan akkasidha.

Bineensotni manaa bineensota amala gaarii qaban, bineensota qalbii namaa hawwachuu danda'an, kan nama wajjin madaqanii mana keessa jiraachuu danda'an yommuu ta'an, bineensonni alaa immoo kan amala gaarii hin qabne, kan nama sodaachisan, kan nama hubuu fi miidhuu danda'an, akkasumas bosona keessa jiraatanidha.

Elektirooniksiin bu'aalee teekinooloojii kanneen humna elektirikiitiin hojjechuu danda'an yommuu ta'u, saayinsii elektirikiitiin waantota garaa garaaf kanneen akka qunnamtiidhaaf, odeeffannoodhaaf akkasumas bu'aalee garaa garaaf itti fayyadamanidha.

Muuziqaan qindoomina sagalee haala namatti toluudhaan fi meeshaalee kanneen sagalee qindaa'oo baasuu danda'anii wajjin waliin ta'uun hojjetamuu danda'u, kan miira ofii ittiin ibsatanii dha.

Maashinootni wantoota sibilota irraa haa ta'uu wantoota gara garaa irraa bifa qindaa'aa ta'een saayiinsii makaanikaalaa dhaan qophaa'u yommuu ta'u, kan akkaataan hojii isaanii baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi bu'aawwan gara garaa yokiin hojii gara garaa dhawf kan itti dhimma bahani dha.

Arkiteekchariin gosa ogummaa ta'ee, kan wixinee babbareedaa, wixinee ajaa'ibaa ittiin bu'uuressan yookiin ittiin jalqaban yoo ta'u; Ijaarsi immoo adeemsa ittiin wixinee arkiteekchariidhaan babbareedee hojjetame kana gara ijaarsaatti yookiin gara qaama qabatamaatti ittiin jijjiieamani dha.

Meeshaalee manaa fi waajiraalee gosoota Meeshaalee ta'anii kanneen mana keessatti wixinee bifa nama hawwataniin halluu garaagaraa mana keessatti dhimma itti bahanii fi Meeshaalee waajiraas kanneen waajira keessa taa'anii bifa baayyee hawwatoo ta'aniin qophaa'anii kan hojii salphisuuf gargaaranidha.

Nyaatni wantoota jireenya dhala namaaf barbaachisan keessaa tokko yommuu ta'u, kan wantoota garaa garaa irraa qophaa'uu danda'an, dhamdhama garaa garaa, dhamdhama minyaawaa baay'ee namatti tolan kan qaban yommuu ta'u, fayyummaa namaaf, ittiin jireenya namaaf kan barbaachisudha.

Manni saayinsii mataasaatiin kan ijaaramu yommuu ta'u golgaa yookiin da'oo kan itti hojii tokko yookiin waanta tokko keessatti hojjetamu keessa kaa'uun danda'amu yommuu ta'u, manni jireenyaa ammoo gosa jireenyaa ta'ee kan keessa jiraatamu, kan boqonnaa namaa kennu, kan namatti toludha.

Faayaan meeshaalee yookiin wantoota bifa wixinee garaa garaatiin, wixinee nama hawwachuu danda'uun, halluu qalbii namaa harkisuu danda'uudhaan hojjetamu ta'anii, kan namni tokko nafasaa irratti, mana jireenya isaa keessatti yookiin bakka hojiirratti godhatee ittiin of miidhagsuu danda'udha.

Qonni adeemsan ittiin sanyii facaasanii bu'aa yookiin firii sanyii sana irraa argamu immoo gabaaf dhiyeessuudhaan galii irraa argachuun ni danda'ama. Innis madda galii waan ta'eef baayyee kan nama gargaaruu fi namatti toluudha. Akkasumas hojii hawwataa ta'eedha.

Hawaasni walitti qabama maatii yookiin immoo walitti qabama garee namootaa kan bakka tokko jiraatan yommuu ta'an, maatiin immoo namoota dhiigaan wal fakkaatan, mana tokko keessa kan ittiin wajjin jiraatanidha. Kunis hawaasummaa keessatti jaalala kan agarsiisu, walitti dhufeenya gaarii kan agarsiisu waan ta'eef hedduu namatti tola!

Qonni adeemsa itti sanyii facaasanii bu'aa yookiin firii sanyii sanarraa argamu gabaaf geessanii galii irraa argachuun danda'amu yoo ta'u, kunis madda galii waan ta'eef yookiin akkasumas madda nyaataa waan ta'eef, baay'ee kan nama fayyaduu fi hedduus nama kan hawwatudha.

Giddu gala bashannanaa bakkoota kaan irraa bifa adda ta'een, bifa miidhagaa ta'een, bifa qalbii namaa hawwachuu danda'uun ijaarame yoo ta'u; kan itti namni tokko maatii isaa wajjiin, hiriyyoota isaa wajjiin deemee dawwachuu fi haala gaariin itti dabarsuu danda'uudha.

Dhugaatiiwwan wanta bifa dhangala'aa qabanii fi haala garaagaraatiin wantoota garaagaraa yookiin bu'aalee garaagaraa irraa kan qophaawu yommuu ta'u, namni tokko yookiin dhalli namaa tokko dhuguu kan danda'udha.

Meeshaaleen manaa fi Waanjiraalee gosoota meeshaalee ta'anii kanneen mana keessatti wixinee garaa garaatiin, bifa garaa garaatiin faayidaa ajaa'ibsiisoo hedduu kennuudhaaf kan itti dhimma ba'an yammuu ta'uu; kanneen waajjiraalee, kan hojii salphisuuf baayyee kan nama fayyadan kan mana keesssatti itti fayyadamaniidha.

Nyaati wantoota bu'uuraa lubbu qabeeyyii tokkoof baayyee barbaachisaan ta'ee; innis haala garaa garaatiin kan qophaa'u, mi'aina addaa kan qabu, kan nama harkisu, hawwatu, jireenya namaatiif baayyee murteessaa kan ta'ee fi fayyaa namaatiif baayyee barbaachisaa kan ta'eedha.

Spoortiin damee saayinsii ta'ee kan sirna mataa isaatii qabu, kan namni tokko sochii godhee yookiin sosocho'ee, qaama sosochoosee hojjechuu danda'u yommuu ta'u, innis fayyaa namaaf hedduu barbaachisaa waan ta'eef, hedduu kan namatti tolu, hedduu faayidaa kan namaaf kennu dha.

Hawaasi walitti qabama maatii yookiin immoo walitti qabama namoota garee namoota tokkoo kan bakka tokko walitti qabamanii jiraatan yommuu ta'an, maatiin immoo namoota dhiigaan tokko ta'an mana tokko keessa walitti dhufanii kan jiraatanidha. Kunis hariiroo hawaasummaa kan cimsu waan ta'eef baay'ee nama hawwata.

Geejjibni adeemsa bakka tokkoo gara bakka biraatti imaluu wajjin walqabatu yommuu ta'u, konkolaataawwan immoo meeshaalee ittiin bakka tokkorraa gara bakka biraatti ittiin adeeman waan ta'aniif baay'ee kan nama gargaaran baay'ee kan namattti tolan nama hawwatanidha.

Dhugaatiiwwan waantota dhangala'aa ta'anii gara qaama keessoo ofiitti fudhachuun Kan danda'amu yemmuu ta'u, isaanis Kanneen dhamdhama mimmi'aawwoo qabaachuu danda'an waan ta'aniif yeroo dhuganis keessa namaatti toluu waan danda'aniif namatti tolu.

Geejibni adeemsa bakka tokko irraa gara bakka biraatti ittiin imalan yookaan socho'an yemmuu ta'u, konkolaataawwan immoo Meeshaalee makaanikaalaa kan ittiin bakka tokkoo bakka biraatti nama geessuu danda'an waan ta'aniif fayidaa baayyee qabuu, hedduus namatti tolu.

Amantaan daandii itti namni tokko waaqa isaa kadhatu, waaqa isaa galateeffatu, "waaqa kooti" jedhee kan itti amanuudhaaf aarsaa dhiyeessu waan ta'eef baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan nama hawwatu, wanta namatti toluudha.

Muuziqaan qindoomina yeedaloowwan namatti tolanii kan qalbii namaa harkisan, baayyee hawwatoo ta'anii fi akkasumas meeshaalee muuziqaa kanneen sagalee babbareedaa baasanii qindaa'een kan hojjetamu yoo ta'u; kan miira namaa ibsuu fi kan namatti toluudha.

Uumamni wantoota dura turan yookiin immoo uumaadhaan kan argaman kan namni hin tolchine miidhagoo, hawwatoo biqiltoota ta'uu danda'a lubbu-qabeeyyii ta'uu danda'a kan baay'ee namatti tolan yommuu ta'u, naannoon immoo bakka uumamni kun daanga'anii itti jiraachuu danda'anidha.

Bu'uraaleen misoomaa kanneen misoomni bu'uura ta'an, kanneen akja daandii, kanneen akka bishaanii, kanneen akka humna elektiriikii itti bu'uureffaman yommuu ta'an, isaanis hawaasaaf faayidaa guddaa waan argamsiisaniif hedduu kan namatti tolanii fi kan jajjabeeffamani dha.

Oomishaaleen suupparmaarkeetii oomishaalee wantoota garaagaraa bifa garaagaraatiin oomishan kan bakka tokkotti gabaa tokkotti walitti qabamanii dhiyaatan yommuu ta'u, namni tokko bifa salphaan bakka tokkotti argachuu waan danda'uuf hedduu kan namatti tolanii fi kan nama hawwatanidha.

Ogummaan dandeettii uumamaan haa ta'uu, erga dhalatanii shaakalaan baratanii kan kuufatan yoo ta'u, waanta namatti tolu tokko, waantota qalbii nama hatu tokko sammuu namaa keessatti miira addaa uumuu danda'u tokko kan itti mul'achuu danda'udha. Aadaan immoo bartee yookiin amaleeffannaa hawaasa tokko gidduutti taasifamedha.

Kopheewwan gosoota uffataa ta'ee kan irraa bareeduudhaan bifa namatti tolaadhaan bifa nama hawwachuu danda'aniin qophaa'anii namni tokko miilasaa ittiin eeggachuuf kan fayyadamanidha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan kanneen bifa barreeffamatiin dhiyaatanii beekumsa namaaf kennuu danda'an waan ta'aniif hedduu namatti toluu, hedduu nama barsiisuu beekumsa ajaa'ibsiisaa irraa argachuu wantoota dandeenyuudha.

Bu'uuraaleen misoomaa bu'uuraalee misoomni garaagaraa kanneen akka daandii, kanneen akka humna elektiriikaa, kanneen akka bishaanii yommuu ta'an, hawaasa tokkoof jireenya isaa fooyyeffachuuf yookiin salphisuudhaaf baay'ee kan barbaachisan baay'ee mijatoo fi hawwatoo kan ta'anidha.

Meeshaaleen manaa fi waajiraalee gosoota Meeshaalee ta'anii kanneen mana keessatti bifa garaagaraatiin hojjetamanii, bifa nama hawwachuu danda'aniin , bifa nama bareeduu danda'aniin, hojjetaman dhimma itti bahan yoo ta'u, Meeshaalee waajiraalee immoo kanneen waajiraalee keessatti hojjii salphisuuf itti dhimma bahamudha.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota biqiltootaa ta'anii, kanneen gosoota nyaataa yookiin nyaata madaalawwaa keessatti ramadaman yommuu ta'u, kan gosoota biqiltootaa kanneen akka firiinsaanii, hiddi isaanii yookiin baalli isaanii nyaatamuu danda'anidha.

Bineensonni manaa kanneen bifa babbareedaa qaban, amala gaggaarii qaban, nama wajjin madaquu danda'an, mana keessa dhala namaa wajjin kan jiraatan yommuu ta'an; Bineensonni alaa immoo kan nama sodaachisan, kan nama nyaachuu danda'an, bosona keessa kan jiraatani dha.

Ogummaan dandeettii namni tokko uumamaan haa ta'uu erga dhalatees immoo shaakalee barachuu danda'u yommuu ta'u, kan ittiin wantoota ajaa'ibaa wixinee garaagaraa aartii ta'uu danda'a ittiin hojjachuu danda'an, aadaan immoo bartee hawaasa tokkoo kan baay'ee namatti toludha.

Meeshaaleen miidhaginaa gosoota Meeshaalee kan wixinee babbareedoo yookaan haala qalbii namaa hawwachuu danda'aniin hojjetamuu kan danda'an yoo ta'u, miidhaginaaf yookaan bareechuuf kan dhimma itti baanidha.

Kitaabotni, matseetii fi gaazixaawwan kanneen odeeffannoo ykn beekumsa bifa barreeffamaatiin haala qalbii nama hawwachuu danda'uudhaan, beekumsa namaa kennuu danda'uudhaan itti dhiyeessan yommuu ta'u, beekumsa adda addaa odeeffannoowwan adda addaa irraa kan irraa argachuu dandeenyuudha.

Oomishaaleen supermarketii oomishaalee gabaa guddaa wantoota gosa garaa garaa bakka tokkotti walitti qabamanii gurguraman waan ta'aniif namni tokko wanta fedhii isaatii bakka tokkotti argatee bitachuu waan danda'uuf hedduu kan nama hawwatuu, nama harkisanii fi namatti tolaniidha.

Faayaan wantoota yookiin meeshaalee garaagaraa irraa qophaayan wixinee mimmiidhagoodhaan yookaan halluu mimmiidhagoodhaan qophaa'anii naaf ofii yookiin qaama ofii irratti bifa bareedaa ta'een godhachuu akkasuma mana ofii bakka hojiittin ittiin bareechachuufb miidhagfachuuf kan itti fayyadamanidha.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota biqiltootaa keessatti kan ramadaman yoo ta'u, kanneen baalli isaanii, hiddi isaanii yookiin firiin isaanii akka nyaataaf ta'utti itti gargaaramanii dha.

Amantaan adeemsa yookiin daandii namni tokko waaqa kooti jedhee kan amanuu irratti hordofuu, irratti waaqeffatuu yookin irratti kadhatu yemmuu ta'uu fi sirnoota garaa garaas kan of keessaa qabudha.